Obusisila bubiri babuselekesa isubi kandhi omulyango mwigule, embuzi, abaana basatu. Oghundhi agemye ku mutwe, oghundhi agemye egaali, oghundhi ali kumpi nhe kidhomolo. Oluya olunhene luzilamu busubi, ekibila einhuma, emiti, eisubi.